Abantwana bayawesaba amajekiseni kodwa kumele bahlatshwe ukuze bavikeleke emikhuhlaneni yonke emibi ehlasela abantwana abancani.

Amaphilisa ayasiza kakhulu. Ayasipholisa ubuhlungu esiyabe silabo njalo ayapholisa imikhuhlane eyabe isihlasele ekuphileni kwethu. Siyawathanda amaphilisi.

Kusedolobheni emaflatini njalo lezimota ziyaphithizela ,kuncane indawo.